Ay jeseet yu fi teda si suuf goor kagi sega buga lal bena jeseet bi ay koi nyun si kanaw koi yu woow.

Butèèl bu ndaw buñ teyeh bu am kuberr bu ñuul ak ndox bu sokola. Ci ganaw mugii am ap tabull bu am pot bu wèèx ak pat. Ci ganaw tabull bi tamid mugii am kontak.

Jigéen bu hees ba ngi tahaw sol mbub ñuul, tubeye bu ñuul, daal yu ñuul, tè puset bu weeh brick bu sokola. Ci ganaawam mungi am ab taabl bun tekk naaru potu flower yu weeh.

Painturre kai bu weex bu am tiye kai bu xonxu nyung ko tiye tek si meer bi di painturr.

Auto bu weex ak bu nyul nung ci diggi jitluhante am benen auto bu weex bu nekke ci pegge bi ay nit yu bari nung leen woor ba nekke ci yoon wi.

Tóógu bu wèèx bu ñu weer ci ganaw mugii am ap tabull ci digih, ci koteh bi mugii am lu wèèx lu ñu tek, ci benen koteh bi mugii am lu ñuul lu ñu tek.

Ñetti xalèh ak benna mak ñi ngi taxaw ragaleh ku genna ndaw ki mugii kanam, ñaari yi ñu ngi leeró , ku mak kan ci ganaw jél ñaari loxo tek ci mbagu ñaar ñu leeró.

Ñénti bóól yu ñuul mugii def wermesel bam mu fees, jél ay ganarr tèk ci digibi jél sóós waraleh ko ci bóól bi.

Goor bagi sol mbubu bu weex wone kanaw def ay laata si bopam bi mbubam bi weex bi mongi am ay binda binda yu nuul.

jigeen bangi tog ci togu bu nyool sol yereh bu am lu xonxu lu weex lu yelo ak lu sokola takeu musoram bu xonxu sol ay lonet ci kanamam mungi am a taabul bu am compita ak ay bok mungi jel ay lokhom tek ci compita bi ci wetam mungi am togu bu nyool ci ganaw mungi am rido

Tabla bu wèèx bu ñu aj ci kaw dèf fa ap nitali gór bu sol yirèh bu wèèx mbàxna bu wèèx, teyeh kurus am, jél loxom tèk ku ci pegga lexam mu am tamit, mu am tamit ay bindi bindi ci ganaw wam mugii am ap ñaari pool, ci ganaw pool yi mugii am ay garap ay guy, ci suuf mugii am ay ñax.

Boteel bu ndaw bu green bu nu tiye bu am ay bindi bindi weex ak yu nyull mu am cuberr bu nyull ci ganawam mungi am togu bu nyul bun tek ci kawam.

Heebar bu am ay bindi-bindi yu honku, yu ñuul ak yu green. Am ñaari gòor yu nek ci kaw ak benen jigéen ci digi tamit mungi am ñaari gòor yu sol ay lonèt, kenn ki so cost Kenn ki sol simiss. Chi suuf mungi am ñett nit.

Nit yaa ngi taxaw si péggë geege gi, am ay gaal yu neekë si bir geeg gi, gaal gaa ngi am ay nit. Ci ganaaw, mu ngi am ay guy, guy yu bërri

Njenti generator yu njull, cii kaw khonku, chi coteh mungy am aiiy karton, cii suff mungy am aiiy njahh.